Ya na nuna wata yarinya karama da ke barci akan gado ta na tsanye da riga ja kuma an lallabe ta da kyale mai lauyan kore su ka tunanin mai da kwanciyar hankali alamar cewa ta na jin dadin baccin ta bacci ya na da matukar mahimmanci da lafiyar jiki da kwakwalwa musamman ga yara lokacin da yara ke barci jikin su ya na samun damar yin gyare-gyare ya na kuma taimaka masu wajen girma daɓaka uku da ƙari, barci ya na karfafa kwakwalwa ya na taimakawa wajen habbi wajen kwakwalwa, ya na taimaka wajen haddace abubuwan da su ka da su ka koya a rana wannan shi ne dalilin da ya sa likitocci ke ba da shawarar cewa, yara su samu isheshan barci a kowace rana mutum ya na nuna wata yarinya da aka lullube ta da kyale dan ka da ta ji sanyi, musamman a lokacin hunturu ko a wuraren da a ke da iska mai karfi wannan alama ce ta kulawa da ga iyaye ko masu renun ta, domin su na san ta samu barci mai kyau ba tare da wata matsala ba da kari, ya na iya nuna yadda yara ke samun natsuwa da jindadi, lokacin da su ke barci a wuri mai aminci. Aladu da dama a na yawa ba ma yara kulawa da musamman un tabbatar da cewa, sun sami ingantaccen barci. Hakan na iya haddawa da sabtacce ma hali tabbatar da cewa babu hayaniya, ko wani abu da zai iya ta da zai tashe su da kuma amfani da kayan kwanciya masu laushi da dadi. Wata tambaya da zaa yi, ita ce shin wannan yarinyar ta na barci ne saboda gajiyar wasa? ko ko ta na fama da rashin lafiya ne idan barcin ya na da tsaho ko kuma ba na alada ba ne, iyaye su kan kulla dan tabbatar ta cewa, ba wa ta matsalla ce ke damin yaran ba. A karshe, wannan hoto ya na bayana mahimmancin barci a rayuwa yara. da kuma kullawar da su ke bukata da iyayen su ko masu renun su Barci ya na ba yara damar shakatawa girma da kuma karfafa, da kuma karfafa kwakwalwa dan su samu koshin lafiya da kyakyawar cigaba. Barci, ya na taimakawa rayuwar yara samu kwakwalwar su ta samu natsuwa, yaron da ya ke samun isheshen barci za ka same shi ya na da cikkakiyar lafiya da kuzari, da farinciki a tattare da yaran.

Wannan hotan da muke gani, hoto ne da yake nuna mana wani bikin aure, wanda ake gudanarwa a cikin wani ƙayataccen wuri mai kyau. Tsakkiyan hoton, an nuna amarya tana sanye da rigar aure fara, tana tafiya tare da angon ta, wanda angon yake sanye da riga mai launin shuɗi, da kuma wando baki. Jama'a da yawa sun kewaye su, suna kallon su cikin farin ciki, suna taya su farin ciki da murna. A gurin a ƙawata wurin bikin, idan kuka kalli hoto zaku ga an ƙawata gurin bikin da fitillu masu ƙyalli, musamman wata babban fitila me kyau, me haske da aka rataye daga sama. A gefen dandalin kuma, akwai taron jama'a da dama, suna sanye da tufafin gargajiya masu launuka iri-iri, wanda hakan yike nuna mana cewa akwai haɗuwan al'adu daban-daban a gurin taron bikin. A hotan, ana iya hangen cewa mutane na farin ciki, suna rawa suna murna, suna ta taya ma'auratan farin ciki, kuma gurin yana da tsari, anyi mishi tsari mai kyau. An ƙawata gurin nan da furanni, da fitillu, da kujeru masu kyau, wanda ya ƙara ma gurin kyau sosai. A wurin akwai launin fitilu masu ruwan rawaya da ruwan hoda, wanda ya ƙawata ta gurin, ya ƙawata gurin kyau. A wannan hota, za kaga kowa yaci ado sosai, mata sun sha kwalliya, sun ci ado, sun sa kaya masu kyau, da yin ɗaurin kallabi mai kyau. Yayin da mazan ma ba a bassu a baya, suka sha ado da kaya masu kyau, da huluna a kawunan su. A hoton yana ƙara nuna mana yanda aka tsara gurin da fitillu, kujeru, fitilun gasu nan masu launin ruwan hoda da rawaya musamman in ka gano wannan ƙatuwar fitillan da aka rataye ta daga sama. A hoton zamu ga yanda aka ƙawata gurin, yayi kyau sosai, ga hasken fitilu masu launin rawaya, da fitilu masu kalar da fitilu masu kalar launin ruwan hoda da rawaya, ga jama'a kuma sun kewaye su, ana ta rawa, ana ta murna, ana ta farin ciki sosai, gurin biki yayi kyau sosai da sosai. An ƙawata gurin bikin sosai da sosai, yayin da rigar amaryar ta ƙawata da farar riga, sai tayi kyau, ta haska rigar angon, da ike shi yasa riga ne mai launin ruwan shuɗi, da kuwa wando baƙi. To, wannan farar riga da amarya ta sa idan kula kalla a hotan, za kuga se ta haska baƙaƙen kayan da ango ya sa. Sannan adon da mutane su kai su ma, ya zamana an nuna al'adu ir-iri a gurin, shi ma ya ƙara ƙawata gurin. To, wannan shi ne bayanin wannan hoto.

Wannan hoto ya na nuna wasu yara biyu da ke yin iyo a cikin ruwa ka na iya fahinta da ga yanayin hotoncewa su na cikin matsalancen motsi da yanda ruwar ke tsinkewa da ga jikin su fuska daya da ga cikin su, ta na nuna kwazo da yinƙuri wanda ke nuna ihun nuna su na cikin gasa ko wasa da juna Iwo ya na da matakar mahimmanci ga me da lafiyar jiki da kwakwalwa ya na da ga cikin wasani da ke karfafa doƙoƙi ya na kuma taimakawa wurin inganta nufashi da juriya buɗe ƙari Iyayi iwo na iya zama wata hanya ta kara kai da ga haɗari a wuraren da a ke da ruwa kamar kogi, tapki da ceko. A wasu yankuna musamman a kauyuka ko yanƙuna da ke kusa da koguna yara kan koyi yin iwo, ba tare da wata horo ba na musamman yawanci su na yin iwo ne domin shakatawa, jindadi ko kuma dan su koyi yanda za su tsira idan za sun sinci kansu cikin ruwa ruwan da ke da zurfi wasu ku ma na yin iwo dan su dan su karfafa wasannin gasa inda ake gwada sauran iwo da kwarewa wannan hoto na iya nuna irin jindadin da yara ke samu yayin wasa a cikin ruwa ya na iya zama, wani shiri na nashadi, musamman a lokacin zafi inda mutane ke bukata sanya cikin su aladun wakala, dun wasu yankuna a na yawan, a na yawan tafiya kogi ko takuna domin ƴin iyo tare da abokai da ƴanuwa sai dai ya na da muhimmanci a kulla da lafiyar yara, ƴayin da su ke yin iyo. Akwai haddirin na tsayiwa idan ba su da kwarewa sosai ko kuma idan wurin da su ke iyan ya na da zurfi hakkan ya sa iyaye ko manya ke bukatar kulla da su, dan tabbatar da cewa su na ƴin iyo cikin aminci A karshe wannan hoto ya na bayyana muhimmancin iyo a matsayin wasa da nashadi. tare da fa'idar da ya ke da ita da lafiyar jiki ya na kuma nuna yadda yara ke jindadi ƴayin da su ke cikin ruwa, su na yin gasa kamar dai yadda aka nuna a hoton wadannan yara guda biyu su na cikin ruwa su na iyo kamar su na gasa ne, daya ya na ƙoƙari wucce wani ko wasa da juna wanda ke karfafa zumunci da haɗin kai tsakanin su

Wannan hoto ya na nuna mana hoton wana kungiyar ƴanmata ne masu sanye da kaya, irin kayan makaranta suna tsaye a waje a layi hoton ya na nuna mana yaran su na cikin harabar wata makaranta tsanan hoton ya na nuna dukanan yaran, su na tsanye da riga da wando ko su wando ko skirt rigar su fara, wandon su ko skirt din su mai launar ruwan goro sannan su na tsanye da hulla ko kallabi, me dauke da launin ruwan goro tsannan hoton ya nuna mana yaran suna tsanye da takalmi da sapa tsannan sai mu ka fi son takunkumi wato abunda a ke rufa baki wata killa sun rufe ne saboda kariya da ga cuta mai yaɗuwa mutum ya na nuna wani gini mai hawa biyu mai launir ruwar madara a cikin harabar makarantan. Mutum ya na nuna ma na tsarin tsayuwar da yaran su ka yi ya na nu na mana su na cikin wani shiri ne, na makaranta a ma dai taren safen da a ke yi a kowace makaranta da safe ko kuma su na cikin wani shiri ne na musamman mutum ya na nuna mana, wassu da ga cikin yaran su na riƙe da hannayen su daga cikin yara akwai wanda su ka rike hannayen su ta baya yayan da hoton ya nuna mana, wassu daga cikin yaran sun daki hannayen su ne ta gaba tsannan hoton ya nuna mana wassu da ga cikin yaran su rike hannayen su ne a gefen su tsannan hoton ya nuna alamar tsari da daa da ake koyarwa a makaranta wato makarantar dai ta na da tsari da daa ya na da tsari da daa ginin da yake bayan yaran yana nuna cewa a cikin harabar makarantan ya ke wanda ya ke da launin ruwar tsannan hoton ya na nuna kasar da yaran su ke siye a kan ta, wato inda yaran su ka tsaya kasa ce mai la mai yashi ko kuma kassa ce da ta ke da kura mutum dai ya na iya wakintar dalibe da ke wata makaranta ta sakandiry a Najeriya ko kuma wata makaranta da ta ke a kasar Afrika. Idan a ka lura da irin suttara da jikin daliben makarantan da tsari su ya ke iya zama ruwan dare a kasacen mu na Aprika kamar de a kasar Najeriya yawanci za ka lura irin wannan yara su ke sa a makaranta saboda haka ne mutum ya ke iya mukilta kasan Najerya ko kuma kasar da ke Aprika nagode.

? Wana hoton ya na nuna kilode doki ne mai laune ruwan ɗorawa yana gudu acikin fili mai cike da koriyar ciyawa da furanni dokin yana da jiki mai karfe, da kyan na doki zaka gan karfe karfafa doki ne yanada kuma tsare mai kyau yana nune warewa sa da lafiyar sa idon sa yana mai da hankali nan gaba kanuwan sa suna mike alaman cewa yana cikin shirri da fadakarwa Wana hoto yana nuna mana dokin karfafa doki ne mai cike da kuzari da lafiya lafiya, daga ganin yanda hoton yanuna dokin acikin Koriyar ciyawa yana gudu, hoton yanuna mana alaman dokin karfafa ne hoton yana nuna mana gashin dokin yana da ɗan tsaho a wiyansa da kuma a kafadun sa yana kaɗawa yayin da yake motsi da sauri? filin da Wana dokin yake gudu hoton ya nuna mana Wana filin aciki yana yalwar ciyawa da bishiyoyi a naisa Wanda ke nuna yanayi mai kyau da walwala sararin sama yana da laune shuɗe tare da ɗan girgiza girgiza yana kara kyau ga hoton ga ba ɗaya yana yin laune saman ya kara wa hoton kyau wana hoton ya na bayana kwazo da kyawon dokin acikin yana yinsa na buɗe wa? wana hoto yana nuna mana alamar dokin karfafa ne irin doki ne wanda manyan masarauta masu sarauta suke so suke amfani dashi a yanda hoton ya nuna ya bada alama mai kyau acikin Koriyar ciyawa da dokin yake sowa acikin sa da kuma yanda aka ƙawata filin sararin samaniya Wana yasa hoton ya kara kyau yanda aka nuna dokin yana aukuwa acikin wanan fili Wana yakara wa hoton kyau yana da kara kyau da rohotan kaba daya Wana hoton yana bayana ma na tsanani kwazon dokin na da kyaunsa acikin yana yi mai ruɗawa, gashin dokin idan kun lura yana da tsawo, ace anuna gashin da dokin mai tsaho ne wanda ya bazu a wiyansa da kafadun sa wanda idan iska ta kaɗa yake gudu acikin jikinsa

wannan hoto yana nuna wani yana yi ne na ibadah ko da ake gudanarwa da al'adun gargajiya har alamar gurin bauta ne na mutanan gargajiya da suke gabatar da ibadarsu a bautar wata matace ke zaune a kasa akan wata tabarma tana yin wasu aiyuka da suka shafi tsafi ko bauta tana sanya kayan gargajiya kuma tana sanyi da abun wuya me daraja a kusa da ita akwai abubuwa da dama da ake amfani dasu wajan irin wannan ibadah ko al'ada in ka lura a kusa da matar akwai kayan abubuwa iri iri na al'adun gargajiya na bautar su a ajje a kusa da ita kayan ciye ciye da suka haɗa da kayan marmari su ayaba kankana da sauran ƴaƴan itatuwa da ake amfani dasu wajan bayadda hadaya ko yin addu'a kamar dai ankawo hadaya ne da za a bayar ga wannan al'ada da sukeyi sune a kusa da akwai kofi da ƙwalaban ruwa ko abin sha wadanda ake amfani dasu a irin wannan bauta ga ƙwalbanan kamar hadda ruwan magani a ciki ga ruba nan kamar ta ruwa da ruwan magani a ciki duk a ajje a kusa da ita ga wasu gumaka da duwatsu masu tsarki da aka tana da domin ibadah akwai takaddar rubutu da ake iya ɗauke da addu'oi ko tsare tsaran bauta ga tanan a ajje a ƙasa a gefe kuma ana iya ganin wata mace tana tsaye tana kallan abunda ke faruwa wannan hoto yana nuna al'adun gargajiya na wasu mutane da sukayi imani da irin wannan nau'in ibadah yana yuwuwa wannan yana da nasaba da adinin gargajiya na africa addini gargajiya na africa inda akeyin hadaya abada wani abu da kuma gudanar da bukukuwa dan neman albarka ko kariya daga miyagun aiyuka idan aka duba a wannan hoto za aga wannan me bauta a tsugunne wuyan da abu wuyansa akwai kamar sarƙa ga gunkinan a gefansa a ajje

ana iya ganin namiji da mace suna cikin yanayi na farin ciki a waje kusa da wata bishiya matar tana sanye da kaya na gargajiya masu launin ja da baƙi tare da abin ado na gargajiya a wuyatta da hannunta tana murmushi yayinda take miƙawa namijin wani abu mai launin rawaya wanda zai iya zama abincin gargajiya kamar tuwo ko wani abu nau'in abinci mai kauri tana durƙusa tana miƙa mishi a cikin kwarya namijin kuma yana sanye da farar riga da wando tare da hula mai launin ruwan ƙasa da ja yana kallon matar cikin kulawa da nuna kulawa hakannan ya sa abin ado a wuyansa yayin da hoton yana nuna cewa suna cikin wani wuri me kyan halitta inda bishiyoyi da ciyayi ke bayyane a bangon a hoton ya nuna halin da suke ciki yana nuna alamar zumunci suke ko soyayya ko kuma wata al'adar gargajiya inda aka baiwa juna abinci a matsayin alamar girmamawa ko soyayya don zakaga a hoton ta durƙusa tana miƙawa saurayin da yake tsaye wannan ya nuna ana alaman ko zumunci ne ko kuma soyayya ce ko kuma dai wata al'adan gargajiya ce hakannan matsayin alamar gargajiya ko soyayya ko girmamawa hakannan hasken rana yana haskaka fuskokinsu yana bada kyakykyawan yanayi da hoto me kyau da jin daɗi hoton idan aka lura za'a ga saurayin ya tsaya yayinda ita kuma budurwar zamu ce ko yarinyar ta durƙusa na nuna zata bashi wani abu kwano ne ko kwarya zamuce, kwarya zata miƙa masa a hannunsa wanda ana tunanin ko abinci ne a ciki launin tuwo ko kuma launin wani abinci mai kauri saurayin yana sanye da farar riga da wando tare da hula tare da tare da hula me launin ruwan ƙasa da ja yayinda hoton yana nuna mana cewa suna cikin wani wuri me kyan halitta inda bishiyoyi da ciyayi ke bayyane a bangon gurin alama dai ya nuna suna soyayya ne ko kuma wani zumunci ne me ƙarfi a tsakanin saurayi da budurwar

wannan hoto ya na bayana yana nuna wani na ayaba kore wadda aka yanka da ga itaciyan su ana iya gani ganyaye masu kauri na itaciya ayaba a kusa da tebirin tare da wasu ganyeyeki a tarkacen ciyawa a kasa wannan hoton yana fitar muhimman bangare na noma da tattalin arziki a wayanci sassan duniya musamman a yankunan da ke yanayi mai dumi da danshi ayaba wata irin 'ya'ya itace ce da ake noma a wurare da dama samman a Afrika kudancin Amrika da Asia hoton na nuna ayaba a farkon matakin girbewa a in da har yanzu ba su nuna rawaya alaman cikar girma ayaba na daya daga cikin nau'in 'ya'yan itace da ake yawan amfani da su a abinci iri iri ko dai a ci su da kan su a yi musu ko a dafa ko kuma a yi amfani da su wajan sarrafa abinci iri daban daban al'adun gargajiyan ayaba na da matukar amfani ba kawai dan abinci ba har ma da magani da kuma kasuwanci a wasu yankunan ana yawan fitar da ayaba zuwa kasuwancin duniya in da ake sayar da su mai ma amfani a abinci ana iya fahimta cewa hoton na nuna ayaban da aka yanka da ga itaciyan ta hakan ya na nuna alama girbi ko kuma shiri dan sayar wa ana yawan girba ayaba ta na da a raunin kode domin ta tsaya lafiya a yayin sifili a dauko ta daga wuri kusa zuwa wuri kaza ba tare sannan a bar ta ta bushe zuwa launi kasuwa ko a gida a karshe wannan hoto ya na nuna wata muhimmiyar sssa ta aikin noma yanda manoma ke kokarin samar da abinci da al'uman noma ayaba ga al'uma noman ayaba na da muhimmanci wajen bunkasa tattalin arzikin samar da abinci da kuma bayar da gwaraben ayuka ga mutane da yawa idan su kadauko ayaba mutanen da suke safarar ta suna dauko ta da ga tushin ta a koran ta soboda in za'a yi safara a tafi har a zo in da za a ba tare da rana ko wani abu ta sa ta dade a hanya ba sobida haka a ke ciranta tin kafin ya nuna ana iya kalon hoton nan yana nuna ayaba da aka yanka daka itatuwan ta daga itaciyan ta aka ciro ta ayaba haka yana nuna mana alaman girbi ko kuma shiri na sayar wa ana yawan girba ayaba ta na da launin kore domin ta tsaya lafiya yayin sifiri

Yana nuna mutane da yawa mafi yawancin mutanan kuma matane suna tsaye acikin dogon layi wasu daga cikinsu suna riƙe da katina shedan su kuma suna mur mishi anyi hoton ne afili inda aka ga mutane da dama suna sanye da kayan gargajiya na africa mutun yana nuna wani lokaci na za ɓe a wata ƙasa ta africa inda jama'a ke jewa domin ƙa ɗa ƙuri ar su a yawancin ƙashashan africa ana amfani da katinan shedan masu kaɗa ƙuri a domin tabbatar da sahihancin mutanan da zasu jefa ƙuri a wannan yana temakawa wajan hana maguɗi do kuma ttabbatar da cewa kowa yanada hak ƙin kaɗa ƙuri arsa batare da wani matsala daga hoton za a iya fahimtar cewa mata da maza sun fith dayawan gaske domin yin register ko kaɗa ƙuri arsu wanda yana nuna yad da ake ƙokanrin tabbatar da dama kara ɗiya da ƙ ƴancin jama'a wajan zaɓan shugabanisa mata dake cikin hotonan suna nuna farin cikin su da katinansu wanda ke iya cewa sun samuyin rijista ko kaɗa ƙuri a haka kuma wannan hoton yana nuna irin himma da irin ƙoƙarin da mutane keyi domin samun wakilci amulki wasu lokuta mutane kan fuskaci wahal halu da dogon layin kafin su samu daman kaɗa ƙuri a amma hakan baya hanasu sake fitar da ƴancin su wannan yana nuna mahimmancin damakara ɗiyya da kuma yadda jama'a ke bada gudun mawa wajan ganin ansamu shugabanci nagari daga kallon yanayi dake cikin hoton yana yuwuwa an ɗauke shine a lokacin wani zaɓe a africa musamman a yankunan da akafi ammani da katin shedan zaɓe domin tantance masu kaɗa ƙuri a wannan hoto yana tinatar damu gamada mahimmanci yin rijista zaɓe da kuma halattan zaɓe dan tabbatar da cewa an zaɓi shugabanni nagari ataƙaice dai wannan hoto yana nuna irin yanda mutane ke ɗau kan mahimmancin zaɓe dayin rijista musamman mata waɗanda a wasu lokuta ke fin ke fiskantar ƙalu bale wajan samun wakilci wannan yanuna cewa domakaraɗiya yana bunƙasa kuma mutane suna fahimtar hakkin dake kansu wajan zaɓan shugabanninsu

wannan hoto ya na nuna wani mutum daga bango nassa ko wani yankin karkara, yana rike da wata babbar igiya ko abin yanka irin na noma mutumin ya na da gagarumin jiki kuma ya na sanye da kayan aiki wato riga marar hannu da kuma wando Bayansa kuma ana iya ganin wata mace da kuma yarinya ƙarama Dake binta su na tafiya a kan wata hanya mai ƙasa da ciyayi, da bishiyoyi a gefen ta Hoton ya na iya wakiltar rayuwar manoma A yankunan Karkara Inda noma da aikin gona ke zama tushen rayuwa ga yawancin jama'a A Yawancin ƙasashen Afrika Noma ya na da matuƙar mahimmanci domin samar da abinci, da kuma haɓaka tattalin arziki mutumin da ke gaba, ya na iya zama uba Ko shugaban iyali Wanda ke tafiya zuwa gona dan yin aiki, ko kuma ya kammala aikinsa na yau ya na dawowa matar da ke baya ta na ɗauke da wani abu a hannun ta wanda zai iya zama kwano ko akushi Ya na nuna cewa ta na iya komawa gida gada gona Ko kuma ta tafi domin Kai wani abinci haka nan ƙaramar yarinyar da ke bayan ta na iya zama 'yar ta ko 'yar 'ya'yanta, ko 'yar ta, ko jikar ta wadda ke bin mahaifiyar ta ko kuma ta na tafiya Domin taimakawa ayyukan gida Wannan na nuna Yadda Yara A yankunan karkara ke shiga ayyukan gida Da noma tun su na 'yan ƙanana Wanda ke taimakawa wajen koya musu darajar aiki da himma, tun su na 'yan ƙana na. muhallin da ke cikin hoton ya na nuna mana cewa an ɗauki hoton Wata ƙaraman ƙauye Ko ƙauyen noma Inda mutane ke rayuwa cikin yanayi mai cike da tsantsar Halittar da Bishiyoyi da ciyayi da kuma gidaje masu rufin ciyawa Wato bukka Hoton ya na nuna mana kamar ƙauye ne da yake da bukkoki da ciyayi, da bishiyoyi Wannan ya na irin salon rayuwa na Al'umma da dama a Afrika Inda mutane ke dogara da albarkatun ƙasa dan rayuwar su A taƙaice dai wannan hoto ya na nuna rayuwar yau da kullum a yankunan karkara Inda noma ke take muhimmiyar rawa a rayuwar Jama'a Mutanen da ke hoton Su na nuna cewa su na rayuwa cikin aiki da ƙoƙari, kuma su na iya zama wakilcin irin yadda rayuwar manoma ke kasancewa a yanzu da kuma wannan Ma su kama da kuma wannan

Wannan hoto yana nuna hoton wata giwa babba tare da dan giwan kan-kanana a kusa da wata tabke, ko wurin ruwa gawar giwa babba, tana bayyane a gefan hoton yayin da dan giwa ke tsaye kusa da ita. Ana iya fahimtar cewa suna cikin wata yanayin daji wanda ke cike da bishiyoyi da kasa mai laka, alamar cewa sun zo wuri ne domin shan ruwa ko yin wanka. Babbar dabba ce, giwa, mai girma da karfi kuma tana daga cikin manyan dabbobin da ake samu a nahiyar afrika da eshiya. kuma tana daga cikin manyan dabbobin da aka samu a nahiyar afrika da Dabbobin giwa suna ruyuwa a cikin kungiyoyin indiya, a cikin kungiyoyi inda sukan kasance tare da iyalen su musamman matan su da 'ya'yan su. Giwaye na da matukan fahimta da soyyaya ga junan su kuma sukan kula da yaran su da kyau. Wannan hoto yana nuna yada uwa ke tare da dan ta, alamar kulawa da karewa daga hatsari. Dabbobin giwa na shan ruwa dayawa domin kiyaye da lafiyar su kuma muna rakkuwa kamar wannan dake cikin hoton, suna da matukar mahimmanci ga rayuwar giwaye. suna da mutukar m Giwaye sukan yi amfani da bututun su domin shan ruwa ko fesa lakka a jikinsu ko fesa lakka a jikin su domin kara fatar jikin su daga rana da kwari. Wannan hoto na iya nuna wani lokaci da giwaye ke hutuwa bayan tafiya mai tsaho a cikin daji Hakannan wannan hoto yana nuna irin yadda kyawun yanayin daji da muhimmancin kara irin wad'annan muhalli domin cigaban dabbobi irin su giwa. A wasu yankuna ana fama da matsalar sara dazuka da farautar giwaye don fatar su da harkokin sun, hakorin su wanda ake barazana ga rayuwar su. Yin kiyayewa da tsare irin wadanan wurare yana taimakawa da tabbatar da cewa dabbobi kamar giwaye zasu cigaba da rayuwa lafiya. A karshe, wannan hoto yana wakilta da rayuwar dabbobi a daji yana giwaye ke rayuwa a cikin yanayin da suka saba da shi. Hakan yana nuna yadda giwaye ke shan ruwa da kula da yaran su, wanda ke kara bayyana cewa sukan kasance tare da juna a matsayin iyali. Wannan yana nuna darajar kare irin wadannan dabbobi da yanayin da suke rayuwa a cikin sa.

wannan hoto yana nuna wata babbar hanya ne wadda ke da faɗi sosai tare da mutane da motoci dake amfani da hanyar a gefen hagu na hotan ana iya ganin wani mutum sanye da riga da wando masu launin shuɗi yana tafiya a gefen titin haka kuma akwai wasu mutane a gefen hanya suna tsaye kusa da wasu motoci hakan na iya nuna cewa su fashinjoji ne dake jiran abun hawa ko kuma ƴan kasuwa dake siyar da kaya a gefen hanya a bayan hoto ana hanguana iya gine gine da kuam manyan allinan tallah wanda ke ɗauke da rubutu da hotona wannan yana nuna cewa wannan titin yana cikin gari me yawan zirga zirga domin ana amfani da irin wannan tallace tallacan ne wuraran dake da jama'a wuraran da jama'a ke yawan wucewa hakana ana iya fahimtar cewa titin yana da tsare domin ana iya hangu shinge a gefensa wanda ke hana mutane ko dabbobi shiga cikin hanya ba bisa ƙa'ida ba titin dake ciki hotan yana da yalwa kuma hakan yana nufin yana iya ɗaukar manyan motocin haya motocin kasuwanci da kuma motocin fashinja ba tare da cunkosa a cikin ba tare da cunkoso babu cunkoso a cikin hotan wadda ke nune cewa zirga zirgar ababan hawa yana tafiya cikin kwanciyar hankali wani abun lura a ciki hotan yanayin sararin samaniya wanda yake bayyane da haske da ɗan hayaki kaɗan wannan yana nuna cewa ana iya samun hayaki daga motocin dake zirga zirga a wannan yankin a wasu lokuta irin wannan hayakin yana haifar da matsalar gurɓacewar iska musamman a manyan garuruwan dake da yawan ababan hawa a karshe wannan hoto yana bayyana rayuwar birni ko wani gari me girma inda jama'a ke ammfanibabbar hanya da zirga zirga da kasuwanci hakan yana nuna mahimmancin hanyoyi masu kyau da tsare domin rage cinkoso da inganta tafiye tafiyan mutane da motocinsu wannan hoto yana zama alamar cigaba da gyare gyaran da akai birane dan inganta sifiri da kasuwanci

wannan hoto yana nuna gasa ko wasan dambe na gargajiya da akeyi a wasu sassan afirica musamman a ƙasashan yammacin africa kamar sanigal nigeria da nijar wannan wasa yana da mahimmanci a cikin al'adun mutanan waɗannan yankuna inda masu damben ke gwada karfin jiki dabara da iya sarrafa jiki domin ka yadda bokan karawa a hoton ana iya ganin mutane biyu masu karfi suna cikin wasan dambe suna sanye da kayan gargajiya na masu danben wanda ya haɗa da riguna da igiyoyi dab ake sakawa a hannaye ko kafafuwa wasu lokutan ana shafa wasu nau'ikan huda ko mai a jiki domin ƙara karfi ko kuma hana abokin faɗa samun cikakƙin riƙko wannan hoto yana nuna cewaq ana zafin danben domin ana iya hango yanda ɗaya daga cikin masu danben yake ƙoƙarin kai hari yayin da ɗayan ke ƙoƙarin kare kansa a bayan hotan ana iya ganin al'ƙalin wasa wanda yake tsaye yana sa ido domin tabbatar da cewa ana bin ƙa'idojin gasar a wasu wasannin danben na gargajiya al'ƙalai suna da mahimmanci domin tabbatar da cewa anyi wasan cikin a dalci batare da ankarya dokoki ba wasan danbe wasane da yake da dogon tarihi a cikin al'adu inda ake yinsa ba kawai domin nishaɗi ba harma domin nuna bajinta ƙwazo ko kuma daraja cikin al'uma wasu al'adu masu nasara a gasar danbe suna samun girmamawa daga al'ummarsu wasu kuma suna samun lada ko kyaututtuka na kuɗi da dukiya hotan yana baiyana yadda irin wannan wasa ke kasancewa me cike da karfi da jarumta inda kowanne ɗan danbe ke nuna irin karfi da dabararsa wannan wasa yana ɗaya daga cikin wasanin dake ƙara danƙon al'adu da kuma girmama al'adan cikin al'umma da kuma gudanar dashi a taƙaice wannan hoto yana nuna mahimmancin danbe a matsayin wasa na gargajiya inda ake gwada juriya dabaru da karfi haka kuma yana nuna yanda wannan wasa ke zama wani ɓangare na al'adun wasa al'adun mutanan yammacin africa inda ake gudanar dashi cikin tsari da girmamawa ga masu danben da kuma dokokin wasa

Wannan hoto yana nuna wani wuri na gari da ke hanya mai kyau tare da wasu mutane suna tafiya Ana iya ganin bishiya mai girma a gefen hanyar wacce ke bayar da inuwa ga yankin da ke kusa da ita Haka nan akwai wasu fitilu masu tsayi da ke tsaye a gefen hanya wanda ke nuna cewa wurin yana da ingantacciyar hanyar haske, hasken dare. Hoton akwai mutane guda biyu a gaba suna tafiya cikin natsuwa Ɗaya daga cikinsu yana sanye da riga mai nlaunin shuɗi da wando yayin da ɗayan kuma yake sanye da kayan motsa jiki Wannan yana nuna cewa suna iya kasancewa suna yawon shaƙatawa ko kuma suna kan hanyarsu ta zuwa wani wuri A bayansu kuma, akwai wasu mutane suna tafiya a cikin can nesa hakan ya nuna ceww wurin yana da cunkoso kaɗan amma yana cikin zaman lafiya A gefe guda kuma, ana iya gani gine-gine a nesa wanda ke nuna cewa wannan yana kusa da wani yanki na kasuwanci ko kuma unguwar da ake gudanar da harkokin yau da kullum Haka nan akwai wasu motoci da ake iya hangowa a can nesa wanda ke nuna cewa wurin yana da zirga-zirgar ababen hawa amma ba da yawa ba Yanayin ƙasa a wannan yana da hasken rana sosai wada ke nuna cewa ana iya ɗaukan hoton ne da safe ko kuma da rana wanda ya nuna cewa an ɗau hoton da safe ko kuma da rana. Ƙasa a kusa da bishiyar, ba ta da ciyayi sosai amma akwai wurin da ake iya zama don hutawa Wannan na iya nufin filin shakatawa ne ko kuma wani yanki da ake amfani da shi domin zirga-zirgar mutane Wannan hoto yana bayyana rayuwar yau da kullum a wani gari inda mutane ke tafiya cikin kwanciyar hankali Haka nan yana nuna irin tasirin bishiya a cikin gari kasancewar tana ba da inuwa da kyau ga mutanen da ke wucewa Wannan hoto yana da matuƙar muhimmanci domin yana bayyana yadda ake rayuwa cikin natsuwa a wuraren da aka tsara da kyau don zirga-zirgar mutane da motoci Wannan hoto yana nun irin tasirin da bishiyoyi suke yi a cikin gari kasancewar dashe-dashen bishiyoyi yana sa a samu wurin hutawa

wannan hoton yana nuna hoton wani abinci maikyau wanda aka dafa da kayan abinci na gargajiya acikin hoton ina ganin karin mai cike da miya mai launin ruwan ɗorawa wacce take da nama kifi da ganye da akayi amfani dashi wajen dafa girkin haka nan akwai abinci mai kama da tuwo ko koko a gefe wanda ake ci da wannan miya mai ɗanɗano na musamman wannan irin abinci yana da matuqar shahara acikin al'ummar afrika musamman a nijeria gana da sauran ƙasashen yammacin afrika miya irin wannan tana da abubuwa daban daban kamar ganyen ogun manja mangyada kifi nama ganda da kayan yaji domin ƙara dandano ina amfani da kayan hadin gargajiya kamar su ƙananan kifi yaji albasa domin ƙara masa armashi hade da kayan kamshi acikin wannan hoton ana iya ganin ciyawa kayan abinci na ruwa kamar su dodon koɗi kifin ruwa wanda ke nuna cewa wannan miya ta kunshe abubuwa da suka dace domin samar da wadataccen abinci mai gina jiki kalan irin miyan na da matukar amfani wajen ƙara kuzari da gina jiki musamman aha hada shi tuwo ko kum wanda ke bada isashen abinci mai gina jiki abinci irin wannan yana da muhimmanci a al'adun afrika domin ana amfani da wajen bukukuwa, liyafa da kuma hidimar baƙi a wasu yankuna a miyar da busashen kifi tsokar nama ko kuma kifi mai kyau kamar yan ƙananan kifi domin ƙara masa inganci wannan hoton yana nuna yadda ake amfani da kayan abici na gida domin samar da abinci maikyau da ku bada ɗanɗano wannan miya na ɗaya daga cikin wannan miya na ɗaya daga cikin nau'ukan miya da ake ci a afrika kuma yana ɗaya daga cikin abinci masu matukar daɗi da ake jin daɗin ci agidaje da gidajen abinci wannan hoton na iya nuna wa mutane da abinci mai daɗi na gida wanda cike da ɗanɗano da kuma gina jiki

Assalamu alaikum warahmatullahi wabara katuhu kaman yadda aka buƙata kayi magana akan tayaya ƙayadandun ilimi ilimin kiwon lafiya ko rashin ilimi gamida zaɓin tsarin iyali ke hana dedaitan samun service kuma waɗannan ɗabi une masu tasiri na ilimi da wayarda kai daga farko dai rashin ilimi na ɗaya daga cikin abin da yasa wani zubin idan kayi shi tsarin iyalin idan baka san yanda akeyiba zezo da matsala na farko mutane wanda suka sani menene shi kanshi tsarin iyali wayanda sukeda ilimi akanshi

Wannan hoto yana nuna mata dake zaune a kujeru filin wasa, kujerun filin wasa ko wurin taro suna ta murmushi a fuskokin su suna nuna farin ciki da matan dake gaba tana da gajeren gashi kuma tana sanye da kayan kayan raga mai nauyin fari, kayan riga mai nauyin fari wanda ke luluba jikin ta, tare da rigan ciki mai ruwan teku. Matan dake bayan ta kuma tana da dogon gashi tana sanye da kayan da ya yi kama da na farko amma mai hannaye masu sayi tana wasa da gashin yan uwar ta yana nuna alaman soyyaya da zumunta a tsakanin su. bayan su ana iya ganin layuka na kujerun filin wasa masu launin shudi wannan yana nuna cewa suna cikin wane filin taro ko kuma filin wasa, da aka tsara don zama mutane da yawa, don zaman mutanai da yawa

Wannan hoton yana nuna yanki na gari wanda ke da mahaɗar titi acikin hotan ana iya ganin wasu mutane mutane suna aiki ko bincike cikin kwantinan shara wannan akwatinan sun baiyana a buɗe kuma sun ɗauke da tarkace da kuma wasu abubuwan da ake zatan an jefar mutannan dake wurin sunan sanye da tufafi masu sauki wasu daga cikin su sunada huluna ko mayafi akan su wanda ke iya nuna cewa suna ƙoƙarin kare kansu daga rana ko kuma sanyi agefan dama na hoton ana iya ganin wasu mutane suna tsaye kusa da hanya wasu na tafiya yayin da wasu ke tsaye suna kallon abubuwan dake faruwa hakan akwai alaman kasuwanci ko talla acan baya wanda ke nuna cewa wannan guri yanada kasuwanci ko harkokin jama'a abaiyane yake cewa wannan hanya tana tana da zurga zurga kuma akwai gine gine acan bayan hoton wanda ke nuna cewan wannan wani yan kine da akafi amfani dashi acikin gari agefen hagun akwai wata babban allo allon talla wanda babu ru butu ko hotan talla akanshi wannan na iya nufin cewa ba a saka talla akan shiba ko kuwa ancire tandan dake kai hakan akwai wata shinge ko katanga me raraba hanaya daga wani yanki meyuwuwa wani gurine da aka keɓe dan kasuwanci ko wasu aiyuka na musamman da yanayin hoton ana iya amfani ana iya fahimtar cewa gurin yana buƙatar tar tsaftacewa da gyara domin inganta yanayin muahalli yanada kyau idan huku momi ko ƙungiyoyin tsaf ta suka maida hankali irin wannan gurare damin rage bara zanan cucuctika ta yanayin gari atakaice wannan hoto yana baiyana wani yanki ki na gari inda ake gudanar da ayyukan yau da kullum yana nuna ya nuna yana nuna jama'a domin tabbatar da cewa yana buƙatar kulawa da tsaf tacewa aguraran jama'a domin tabbatar da cewa ana zaune cikin yana yi me kyau hakanan yana nuna irin ƙoƙari da wasu mutane keyi wajan nemo abubuwa da cikin sharad da wasu suka jefar wata ƙila domin amfanin kansu ko kuma domin su siyar su samu abin rayuwa wannan hoton yana nuna mana cewa wannan akwa tinan sharaka dake ke gefe suna zaune mutane ke duba cikinsu su tsinci abubuwa masu amfani aciki ko kuma su siyar su sama kuɗin

wannan hoton yana dauke da wani mutum guda ɗaya ya ke zaune a kan katangar hanyar wucen wani ɗakuna a wani gina mutumin yana sanye da riga mai dogon hannu da wando baki kuma yana riqe da wata takarda ko littafi wanda ke nuna kamar ya na nazari ko karatu yanayin hoton ya na bayyana cewa wannan ginin yana da kyakyawan tsari tare da bangon da ke da rami rami wanda ke bada damar shigar haske da iska an dauki hoton daga nesa yanda ake iya ganin yanda hanyar ya kasance a tsawo tare da ginshikin ginshiƙen da ke goya rufin haske rana yana shigowa daga gefen haggu na hoton yana haifar da inuwa da kuma kan bangon hagu wannan yana cewa lokacin da aka dauki hoton na iya kasancewa safiya ko maraice lokacin da rana ke bada inuwa da tafi tsawo ganin yadda mutumin yake zaune shi kadai a wannan wuri yana yuwuwa yana cikin lokaci na shakatawa ko kuma yana nazarin wani abu mai muhimmnaci hakan yana yiwuwa wannan wuri wani yanki ne na makaranta jami'a ko wani ofishi dake da wuri maitsawo irin wannan tsarin gine gine da aka gani acan baya yana nuna cewa yana cikin yanki da aka fi amfani da shi don ilimantarwa ko aiki wannan hoto yana bayyana wani yanayi shiru da nitsuwa yana iya wakiltar lokacin tinani ko nazari wanda mutum ke daukan lokaci domin yin karatu ko yin nazarin rayuwa haka ma nuna yadda wurare masu shiru da kwanciyar hankali ke temakawa wajen tinani da karatu a takaice wannan hoton yana nuna mutum guda daya acikin wurin na wani gini yana zaune cikin shiru yana karatu ko nazari yanayin wurin ya nuna cewa yana da tsari maikyau tare da samun iska da haske da samun nitsuwar yin tinani ko karatu ko kuma dai jin dadin zaman gurin yana zaune cikin shiru mutumin yana karatu ko kuma nazari yanayin wurin ya nuna cewa da tsari mai kyau tare da damar samun iska da haske wannnan hoton yana iya wakiltan lokacin nitsuwa nazari ko kuma lokacin shaqatawa acikin wata makaranta ne ko acikin wata jami'a ko awani wuri na aiki

wannan hoto yana nuna wasu mutane da suke zaune a wani wuri da alama yana kama da masana'anta ko gurin sarrafa kaya duk mutanen dake cikin hoton suna saye da tufafi na musamman waɗanda suka haɗa da su huluna da safar hanu abinda ke nuna cewa suna cikin wani muhimmiyar muhalli dake buƙatar tsabta da kariya agaban su akwai jakunkuna dayawa na kaya waɗanda suke da launin shuɗi wannan na iya nuna cewa suna tattara ko shirya kayayyaki domin akwai ko sayarwa domin aikawa ko sayarwa bisa la'akari da yadda suke aiki a tsare za'a iya fahimtar cewa wannan aiki ne dake buƙatar kulawa, tsabta da kuma tsari duk da cewa ba'a iya tantace ainihin nau'in abun da suke sarrafawa ba yana yiwuwa ya kasance kayayyakin abinci kamar gishiri ko gari ko shinkafa kowani abinci da ake rarraba acikin jakunkuna hakanan yana yiwuaw suna aiki da kayan tsabta kamar sabulai takunkumin fuska ko kayan kariya da ake anfani da su a asibitoci za'a iya lura da cewa gurin yanada tsari sosai domin kowannae daga cikin mutanen yana aiki a wurin sa kuma ana iya ganin na'urori ka inji abango waɗanda zasu iya zama kayan aiki dake taimaka wa ma'aikata wajan gudanar da aikinsu cikin saui daga irin wannan hoto iya fahimtar mahimmancin masana'atu da wurwran sarafa kaya acikin al'umma waɗannan wurare suna samad da ayyukan yi wa mutane da dama musamman matasa da mata hakan nan suna taimakawa wajen samad da kayayyakin anfanin da ake bukata akasuwa ko na anfanin jama'a gabaɗaya akarshe wannan hotan yana nuna yadda mutane ke aiki tare acikin tsari da haɗin kai domin cimma wata manufa hakan na nuna mahimmancin sana'a da masana 'antu wajan buƙasa tattalin arziin ƙasa da kuma samad da ci gaba ga jama' daga irin wannan hoto ana iya fahimtar mahimmancin masana'antun mu da wurwren sarrafa kaya acikin al'umma

Wannan hoto ya na nuna wani wuri da aka tanada don zama, wanda ke ɗauke da kujeru masu kala daban-daban. Kamar su shuɗi, kore da ruwan goro. Wannan wuri ya na kama da filin wasa ko wani dandalin taron jama'a da aka gina domin mutane su zauna su kalli wani abu da ke faruwa a gaba. Za'a iya lura da cewa kujerun an tsara su a layuka daban-daban, kuma an gina su bisa matakai don tabbatar da cewa kowane mutum da ke zaune a kowane matsayi, za iya ganin abunda ke gudana a fili. Wannan tsari na kujeru yakan kasance a wuraren kaman filayen wasanni, wuraren baje koli, da wuraren tarurruka na jama'a. Saman wurin ana iya ganin an samar da rufin ƙarfe domin ya kare mana ra ya kare masu zama daga rana ko ruwa. Wannan ya na nuna cewa wurin ya na da inganci kuma an tsara shi don jin daɗin masu amfani da shi. Baya ga haka ana iya lura da shinge a gefen wurin wanda ke iya zama kariya domin hana mutane shiga fili ba tare da izini ba. Daga wannan hoto ana iya fahimtar cewa fili yan na da muhimmanci wajen gudanar da wasanni ko taruka daban-daban. Filaye irin waɗannan, ana amfani da su don wasannin ƙwallon ƙafa, tseren gudu, taron al'umma, ko kuma bukukuwa na musamman. A irin wannan wuri mutane sukan taru domin jin daɗi kallon wasanni ko ma goyan bayan ƙunguyoyi da ƴan wasa. Hakan nan wannan hoto na nuna yadda ake cigaba da samar da wuraren more rayuwa domin jin daɗin jama'a. Hanya mai kyau da tsari kamar haka ta na taimakawa wajen inganta rayuwa musamman a ɓangaren wasannin da nihsaɗi. Filaye irin wannan na taimakawa wajen haɗa kan mutane, samar da daɗin zama, da kuma gina zumunci tsakanin mabam-bantan jama'a. A ƙarshe wannan hoto ya na nuna kyaykkyawan shiri da cigaba a fannin gine-ginen wasanni ko tarukan jama'a Wuri irin wannan ya na da muhimmanci a kowace al'umma. Domin ya na taimakawa wajen haɓaka nishaɗi, wasanni, da kuma cuɗanya tsakanin jama'a. Guri irin wannan ya na da tsari sosai sabida an yi shirya shi ne mataki-mataki kamar matattakala-matattakala yanda na gaba ba ze karewa na bayan sa. Haka ake tsara kujerun hawa-hawa mataki-mataki irin wannan wuri ya na da kyau.

Gidan iyali gida ne me faɗi ko gida na dangantaka babban gida kenan shi ake kira da gidan iyali. Gida ne dake ɗauke da 'ya da 'yan uwa da dama wanda ke ƙunshe da iyaye, 'ya 'ya, kakanni, kawunai, inna inna innoni, yayyu, ƙanne da sauran dangogi. Wannan irin gidan ya kan kasance a cikin al'umar Afrika musamman a Najeriya da sauran sassan duniya. Inda al'adar zama tare da dangin juna ke da zumunci. A wannan gidajen, yawanci suna da manyan ɗakuna da yawa domin baiwa kowa ishashshen ci da iyalinsa wurin zama A wasu lokuta, gida me iyali dayawa yana da tsangayu daban-daban ko kuma filaye masu ɗakuna dayawa dayawa da ke baiwa kowane dangi 'Yancin samun wurin zama na kansu amma duk suna cikin gida ɗaya ne Akwai babban fili A tsakar gida da ake amfani da shi dan taro ko bukukuwa kuma a wasu lokutan akwai kicin na bai ɗaya da ɗakin shaƙatawa. A wasu lokutan akwai ɗakin girki na bai ɗaya da da ɗakin shaƙatawa wannan tsari yana da fa'idoji dayawa na farko yana ƙara zumunci da haɗin kai tsakanin dangin juna idan wani ya samu matsala akwai 'yan uwa da zasu taimaka musu cikin sauƙi sannan yana taimakawa wajen rage raɗaɗin rayuwa musamman a fannonin ciyarwa kula da yara da hidimomin gida a irin wannan gidan, yara suna samun kulawa daga iyayensu da sauran manyan iyali kamar kakanni da kawunai wanda hakan yana taimakawa wajen kyautata tarbiyya da koyadda al'adun gargajiya duk da wannan fa'idodi akwai kuma ƙalubale dake tattare da irin wannan tsari na rayuwa zaman gidan yawa wani lokaci rashin fahimta ko saɓani na iya tasowa tsakanin mutanen gidan musamman idan ba'a daidaita buƙatun kowa ba haka kuma yawan mutane a wurin aure.... na iya kawo matsalar sarari, tsafta, ko wani matsalolin tattalin arziƙi a ƙarshe gidan dangantaka wato gidan iyali ko gidan yawa ina ɗaya daga cikin ginshiƙin al'uman gargajiya musamman Afrika yana kawo haɗin kai, zumunci, taimakon juna duk da cewa zuminci da ci gaban birane sun rage yawan irin wannan gidaje har yanzu suna da muhimmanci a wasu yankuna yanda al'umma ke ci gaba da mutunta ɗabi'un gargajiya na rayuwa tare da dangi

Yadda ake magance ƙalubalen da ake fuskanta na game da irin gidan da ake da shi, duk wani gida ya na da irin nasa ƙalubalen da matsalolin da za'a iya fuskanta wannan matsaloli su na da nasaba da nau'in gida wurin da aka gina shi, yanayin ƙasa da kuma irin kayan da aka yi amfani da su wajen gininsa, amfani da su wajen gininsa don haka yanada mahammanci a san irin matsalolin da za'a fuskanta da yadda za'a shawo kansu wurin da aka gina shi, yanayin ƙasa da kuma irin kayan da aka yi amfani da su wajen gininsa, don haka amfani da su wajen gininsa, don haka ya na da mahimmanci a san irin matsalolin da za'a fuskanta a san yadda za'a shawo kanu. Gidan rufin ƙarfe idan mutum ya na zama a cikin gidan rufin ƙarfe ya na iya fuskantar matsaloli kamar haka: zafi mai tsanani a lokacin bazara ko rana mai tsanani rufinƙarfe ya na iya ɗaukar zafi sosai yanda zai sa gidan ya yi ɗumi fiye da ƙima, hayaniya lokacin ruwan sama, idan ana ruwa ana zaune ciki ruwan sama mai ƙarfi ƙarar da ta ke yi a saman rufin ƙarfe na iya zama abun damuwa as sai a sanya rufin ciki don rage zafi da hayaniya ayi amfani da kamar robobi da kayan katako don rage zafi a dasa bishiyoyi a kusa da gida don samar da inuwa wannan ya na iya kawo sauƙaƙa wannan matsala. Gidan bulo, gidan bulu na iya fuskantar matsaloli kamar haka: ruwa na shiga bango wasu lokuta idan ba'a gina bangon da kyau ba ya na ya jiƙewa da ruwa musamman a lokacin damuna. Rashin isaka mai kyau, idan aka gina gidaje bulo ba tare da isassun tagogi ba ya na iya hana iskar shiga cikin gidan magance matsalar gidan bulo ana iya amfani da siminti mai kyau domin rufe bangon daga ruwa a tabbatar ce wa tagogi sun isa don samun iska mai kyau. Gidan karkara, gidajen da aka gina da ƙasa su na da matsaloli kamar haka: ruwan sama ya na rushe ganuwar gidan sauƙin samun ƙwari da dabbobi kamar macizai yanda ake magance su a shafa laka ko siminti a bangon domin yai ƙarfi a gina rijiya mai kyau ko a samu ruwan sha mai tsafta don gujema cututtuka yi amfani da maganin kashe ƙwari duk wani gida ya na da matsalolinsa amma ana iya shawo kansu idan an ɗauki matakan da suka dace, mahimmancin shine sanin irin matsalar da ke damun mutum da kuma nemo mafita zata iya dacewa da yanayn gidansa, mutum ya magance duk wata matsala da zata taso tun kafinmma ta kai ga ginin gidan tun a lokacin da mutum ya ke ƙoƙarin gina gidan yakamata ya san matsalar da zai fusakanta irin yanayin gidan da zai gina saboda haka ya tanadi maganin da zai magance wannan matsala tasa.

Bayani kan yadda nake koƙarin biyan buƙatuna na yau da kullum rayuwa tana da kalubale da dama kuma ko wacca rana tana zuwa da sabbabin buƙatu da dolle se anyi kokari domin cikasu a rayuwata nakan tashi da sasafe domin shirya yadda zan tafiyar da ayyukana na yau da kullum nasan cewa dolene inyi aiki tukuru domin samun abun da zan ci, in biya buƙatun iyali in kula da lafiyana da kuma tabbatar da cigaban rayuwata gabadaya ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da nake koƙarin biyan buƙatana itace yin aiki tuƙuru ko dayake akwai lokutan da aiki ke wahala bazanyi ƙasa a gwiwa ba domin nasan cewa hakuri da juriya, sune ƙashin bayan nasara a cikin duniyan yau, muatane da dama suna fuskantan matsalolin tattalin arziki dan haka dolene ya kasance da tsari me kyau, na yanda zan tafiyar da kuɗin da nake samu wannan yana nufin cewa dolene in fifita buƙatu masu mahimmanci kamar abinci muhalli da lafiya sannan a rage kashe kuɗi kan abubuwan da ba dole ba bayan aiki da koƙari wani abu me mahimmanci da nake yi shine dogaro da Allah da addu'a na fahimci cewa duk wani koƙari da mutum yake yi, idan babu albarka albarkan Allah, toh ze yi wahala ya cimma nasara wannan shine dalili da yasa ko yaushe nake yin addu'a ina neman taimakon hikima wajan tafiyar da rayuwata bugu da ƙari ina koƙarin inganta kaina ta hanyar koyan sabbabin dabaru da kuma faɗar da ilimina a yau samun ilimi da ƙwarewa yana da mutukar muhimmanci domin hakan yana iya bada damamaki masu kyau a rayuwa idan mutum yana da ilimi da fassaha ze fi samun sauƙin cika buƙatunsa ba tare da wahala ba a ƙarshe koƙarina na biya buƙatuna na yau da kullum yana dogara ne kan aiki tuƙuri tuƙuru tsari me kyau yin addu'a da kuma cigaba da koyo koyan sabbabin ayyuka, sabbabin dabaru sababin sana'aoi duk de wani abu da ze kawo maka ƴan canjin da zaka kula da kanka duk da kalubale da ake fuskanta ana da irin cewa idan mutum ya dage ze iya samun nasara idan mutum ya dage, be kwanta be yi komai ba ya dage da yin sana'aoi, yin aiki naman na kai wannan yana taimakawa rayuwan mutum ta inganta.